Hayssa tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe daro asati shiiqidinne izeti issi bessan dizayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncisee

hayssan tani xeellashe dizay keehippe lo7iza keeththeekko ha lo7iza keeththeys pude baggarakka gede baggara mithatinne xiisha ciisha miishati dizayssa goncisees

Aazey tani be ashe dizayss giikko issi tamare keeththa malay xaafettii diza issi gibbe be ashe days ha gibbezi lo7athidi taas beettenna garsara gaammo kalchera sentede

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko bulukko mala gita gaabe may7ida aaway gaammo dunguza may7idinne sinthera adhi guppishe izeti dizayssakko

hayssan tani xeellizayssi gashsha nayti kaa7iza bessakko gashsha nayti kaa7iza bessazi oosettidi keehippe lo7iza ogera izi dizayssa hayssa misilezappe tani xeelladis

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko keehippe lo'za keeththiyekko ha keeththeyssikka pude baggara duge baggara gidin ciisha mithati beettosonna.

tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko dhuma zara asati shiiqidinne issi bessan dizayssanne ha asata shiiqozi aaza gish gididayssa gidikkoka era beykke

Hayssan tani xeellashe dizayssi asati woxe aaththidi aaththidi kaththaza giddon aaththidi aaththidi asazas immishe dizayssa be ashe daysiko tanee.

Hayssan tani xeellishin hayssan ta eriza eriza asati deettes hayssa issi solomoone geetettiza addezara issi aawa muli aawa geetettizayssazara uttidi izeti dizayssa beyays.

Haaththa paapaatey bollan pude pistetishe woykko qoletishe issi katama giddon dizayssa hayssa misilezi taas keehidi bessishe dees

Hayssan tani xeellashe dizayssi asati shiiqidinne borsatinne dumma dumma miishati bayzettiza bessan shiiqidi shamonne bayzo bolla dizayssa beyays.

hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan eqqidi dizayssa issi kifile giddon izati maarara eqqidayssa beyayssa

Hayssan aazi be7azi naa gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne gaammo dunguzanne gaammo may7o may7di ha simmidi izete dizayssa be7ashe day.

tani aazi beyazina giikko asati ayssa dubbusha keeththa giddon gelidinne uttidi ba sinthen xaraphe bolla ciisharanne haaththera woththidayssa beyays

hayssa daro asati shiiqidinne azazanishe yeekkishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisides izetipe guyerakka nam7atikka beettos

hayssanka tani xeellashe dizay macanayti issi medho gammo dunguzan xubabe oosesidi be may7ida qamise may7dinne izeti uttidayssa be'ays

Hayssa tani beyizayssi aaze giikko dar asati shiiqidinne bilxiginna doorana giigida milikidera ziza shurabeza may7idinne izeti uttidayssa beyays.

Hayssa taas beettizayssi heedzdzu asatakko heedzdzu asatappe giddon dizayssikka gerethe katama ayso aawozakko iza sunthaza erarke attin iza erays ayfe sona.

hayssanka tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko hayssan issi macasaranne addezara izigidi be naytara shiiqidi izeti dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellizayssi issi macasiya daara ayfetukke shaayashe bessinnetaka muleyta ba sinthason woththidayssa qoncisidi bessees

hayssan tani xeellashenne woykko be7ashe dizay aazaye gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan ha simmidi xeellishe dizayssa be7ashe days.

Hayssan taas qoncidi beettizayssi gaxarera diza asa keeththetakko ha keeththazikka wozetanka duge bangay aykko miishe dizayssi qoncidi beetteso

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi asi issi wula bolla dizayssanne hawulazi keeththezara lo7izayssa beyaysko

Tani xeellizayssi gaammo asati issifetethan shiiqidinne uutha gurba bolla guchcheza shiishshi toli toli histidi iza muleysi shiiqidi tookki yizayssa xeella.

Hayssan tani xeellizayssi aazee giikko gita markabekko ha markabeza giddon oyddu asati uttidayssanne ha markabezi qas abba giddon dizayssa bessees

tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko be bollaza asa nayti ciiridi ciiridi izi aaza miishan izeti ciiridayssa hayssi taas qoncisees

tani xeellizayssi aazey giikko kathay kaxidinne woykko qumay kaxi giigidi sinthan aadhdhin asati issay issara xeellettidi miicishe deettis

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko woranne dumma dumma mithati dizayssa tani beyays ha mithatappe issi nuzikka ankakko.

hayssanka taas beettizay aaze gizayssa gidikko issi indodaarae daddashe gammo dunguza daddashe iza dizayssanne mooqeza oyqqidayssa be ashe days

tani hayssan xeellizayssi nam7u attuma asatakko ha nam7u attuma asatappe issinozi gaammo dunguza may7idi eqqidayssa xeellayso

Tani be'ashe dizay aazaye giikko gaammo asati shiiqidinne cimmida woykko caallida asati ba kusheppe maata haratas immishe dizayssa xeellays.

Hayssan luusi meqetha dizayssanne ha meqethazi aadhdhidi aadhdhidi guuth guuthi dizayssa hayssan kifilezan tani be ashshe dizayssa.

hayssan aawara naara qas aayayrakka nayrays gidi issi medho may7o may7dinne ha simmida izati dizayssa izatikka lo7izayssa be ashe days

hayssan aazey ta be ashe dizay giikko asati guzgazeza xarapheza bollara kessidi wothin daro asay shiiqidi issi keeththa giddon dizayssakko

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma timatimeta shunkurtetanne hara hara miishata asazi oge bolla bayssishi dizayissakko

hayssan tani xeellizayssi aazey giikko shuchchati ekkida bessara shaaratikka ekkida qaneni asati pudda simmidi daro asati woge bishe dizayssakko

Hayssa tani xeellashe dizayssi mule bessani muleysikka qasseka deess oy go7ettes gizayssi dizayssa be'ashe days.

Hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko daro maca asati shiiqidinne hayssa waraqata mala ba kushshen oykqiday hi tophphiya bayndida oykqidi izeti miicishshe dizays

Tani xeelizayssa mala gidikko iriportere gizayssi xaafettidi ista informashon gizayssikka garsera xaafetti uttidayssa hayssan joyn isti gelite ha7i gizayssi dees

hayssa tani xeellishin kafo masatizara sintheradin tiwitar gizayssi xaafettidi iza bolla dizayssa qoncisiza misilekko

Hayssanka tani xeellizayssi kowaasey ka'ettidi wurin shampiyoone giza wancaza arsenaaley miin asati ke'idi ufayssara guppishi dizayssa beyays.

hayssa tani xeellashe dizayssi telegirame melekiteekko telegiramezikka qas telegirame giidikka xaafettidi dizayssanne iza melekitezi dizayssa qoncisiza melekitekko

hayssan aazi xeellashe dazina giikko tashagaari era7i yeseneqe aggarinnet gizayssi xaafeti diddinee farnsaaye wode biru meday gizo gizayssi dees

hayssan aazi be azina gizayssa gidikko ahadu gizayssi redo gizayssi issantho gizayssi uddubu tammanne oyddu cachcha heedzdza gizayssi dizayssa beyays

Hayssan tani xeellizayssi qaaze gizayssa gidikko bekur gizayssi xaafetti didin iza bolla daro xuufeti dizayssa xeellashe days

Hayssan aazi beyazi naagizayssa gidikko issi macasiya maxaafa irfortere gizayssi xaafeti diza maxaafa oyqqada iza dizayssa xeellays

Tani xeellizayssi kuwaase wucce deden lendeneti xoonin woykko arsenaleti xoonnin daro asati kezidinne iza ufayssas guppishe dizayssa tani beyays.

Tani aazi beyazina gizayssa gidikko amerkamengistey bajjete xaddaqisidesse addisabeban beettiza ambaasi oosoykka qasseka cigetide ciga hissides gizayssa.

hayssan tani xeellizay aazee gizayssa gidikko wogagenee moobaylle silke banke giddon kokkofe usuppunna usupunna usupuna masalelen geelisithe giidi gee

Hayssa tani be7ashe dizayssi alame karta masatizayssakko hayssa alame karta woykko maappe masatizayssaza bolla qasseka izi aaza qommoy deiyayssa be7ays.

Hayssa tani be ishin asati hayssae koronte giigissiza asati ay gidi xaafido oosoye oosos qas gashey deenna halafinnetekko gizayssi xaafettides

hayssan tani xeellashe dizayssi ooson deeninnet yellowm gizayssi halafinnetey deess gizayssi xaafetidi dizayssa be'ashe days

Hayssan qasseka tani xeellashe dizayssi koronte shu boy bollara gede simmidi aadhdhin iza garsera uuthatho giza miishatikka beettizayssa tani beyashe days

Ha misileza bolla tani xeellizay duge baggarakka pude baggara yiidi asi oge bolla eqqin koronte shuboy izata hudhe bollara haadhdhidayssa xeellays.

Hayssan tani xeellizayssi ahazay gizayssa gidikko asay issi asay issi kifile giddon uttidinne komputereppe nababishe dizayssa beyays.

hayssan tani xeellashe dizay aaza diigiikko izi aaza qommo mashinezi duge be duunara cuttishe dizayssanne issi addey duge baggara eqqi dedizayssa beyashe days

Hassan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko daro asati woykko daro koronte shuboti qashetidi dizayssa hayssi tana besseesa.

hayssa tani xeellizay aaze gizayssa gidikko oge beyays ogezas duge baggara cimmanatho gida keeththetinne asa hu7etikka beettettes

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi macasiya gita silkeza be kushe bolla oyqadanne hokkada iza nababashenne iza xeellashe iza dizayssa qoncisees

hayssan taas beettishe dizayssi hayssa alame wanca ho7ethides gizayssi xaafetidi diin issi naazi miicishe dizayssa tani be'ashe days

hayssa tani xeellizay aazoye gizayssa gidikko debube tophiya kililawi gebiyoche biiro gizayssi xaafettidi uttidayssa xeellashe days

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko ay saatenka kipiya ammarace gizayssi xaafetidi xaafettidi uttidayssa be ashe days.

Hayssan tani xeellizayssa mala gidikko daro asati shiiqidinne haaththenne shaaye ba sinthan woththidi uttidi dizayssa be ashe days.

hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko asati izetas kathi aadhdhidi imittin kathaza ekkidi ekkidi mishe dizayssa hayssi taas qoncisees

Hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko zemenawi kifiya meqebiyazede gizayssi xaafeti didin asati izappe iskane istishe dizayssa beyays.

hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati issi bessan shiiqidi hayssa dano gize tamata dhayssiza asati shiiqidi eqqidayssa beyays

Hayssa tani xeellashe dizay issi macasiya uttadanne komputereza beyashinne izappe ooththashe dizayssa hayssa tani xeellashe dayssikko.

Hayssati tani xeellishin koronte tama danoppe ashshizaytakko hayssatikka issi gize koronte danoy shiiqishin asi elesidi gakkidi ashshiettes guussakko.

Hayssan tani xeelaida dizay adababaye dara oosetashe dizayssanne izi lanqqera qassekka daro asati aadhidi aadhidi dishe dizayssa qonccisees.

Hayssan daro macasati shiiqidinne ha simmidi izati uttidayssa beyays izati uttida keeththezikka hayssi duulata keeththe gididayssi eritees

hayssan tani beyizayssi huge giddon daro daro miishati deettes pude qas ushachcha baggara hayssa tophiya bayndira malay gede zooron dizayssa be ashe days

hayssa tani xeellashe dizay aazey giikkoe asati issi mitha garsen shiiqidinne eqqidi izati izi aazi qofetishe dizayssa beyays

hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi bessan daro asati shiiqidi dizayssa hayssan tani keehippe beashe days

hayssan tani xeellizayssi ne torkes woykko babrate shubos izeti ooththishe diza keethte hayssa bolla tani xeellashe days guussuko

Hayssakka tani be'ashshe dizayssi daro asatakko asati giddon eqqidinne issi keeththa gaaththan eqqidi ha izati xeelleshe dizayssa qoncisees

hayssan keehippe gita gidida keeththey dishin keeththazas garsen wursetha pilure bolla daro asati shiiqidinne uttidizayssa hayssi taas qoncesi bessees

hayssan tani aazi xeellashe dizana gizayssa gidikko itophiya beharawi muzime gizayssi xaafettidi dizayssa hayssa misilezi qoncisi bessees

Hayssan tani xeellizayssi isidaro kaameti yeettes shin issi kaamiya sinthera dizayssakko hayssika katamazi arba mince katama gaammo adde baabbayenko.

hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe gita gita gidida wode katamati beettishe deettes ha katamazikka qas keehippe lo7ees

hayssan tani xeellashe dizayssi daro asazi issi keeththa garsen gelidi asazi yeekkishe dishin haratikka yiidinne yeekkishe izeti dizayssa tani be ashe daysqo

tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko katamae keehippe lo7iza katamay dizayssanne korontezi iza giddon eexidi waccishe dizayssa beyays

Keehippe dalga ogey dees ha dalga ogezas duge baggarakka pude baggara issi medho keeththe lo7izayssi keexitidi dizayssa be ashe days.

Hayssa tani xeellashe dizay xaraphey dees lo7iza xarapheza lanqen asati shiiqidinne issi bessan guyera sinthera hizgidi uttidayssa beyays.

Hayssan tani xeellizayssi gashe nayta dinggate dhale keethe ee gizayssixaafettidi dizayssa ha misile zi taas qonccisidi bessishe dees.

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati oge bolla gashe naytara hizgidi ke7in issi addezi madabara oyqqidi dizayssa bessees

hayssan tani beyashe dizay issi attuma naa dayssas hayssa qesera kushezas narpe issi aakime yeddishe dizayssa tani hayssan xeellashe days

hayssan xeellashe tanin dizay aaze gizayssa gidikko issi macasays izi aaza qommo ashshageti dizayssa ehidi dhimishe dizayssakko

Hayssa tani be ashshe dizay aazeye giikko issi aaya saketara icha dashe izayaza qommo booththa miisha oykqin poto denthishe dizayssakko.

Hayssan aazi xeella shidazina giikko nam7u paaranje masatida asati ula lanqera din hankoytikka pude baggara eqqidi deettes.

hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko issi naadaara yeekkashe din harati qasseka izo hayzisishinne dizayssa hana nayakka hargancha gididayssa beashe days

hayssan tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko aypey sakkiza daro asati shiiqi di din aypeza bolla izetas ashshagishe dizayssa beyays

hayssanka tani xeellizayssi aazr gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan eqqi didin garserakka bagga asati uttidi ha xeellishe dizayssa be'ashe days

Hayssa tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi qorqoro gaaththan daro asati shiiqidinne uttidayssa be ashe days ha asati aazas shiiqinka erikke.

hayssan aazi be azila gizayssa gidikko gita gita lo7iza asati shiiqidinne issi keeththe karen eqqidayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

Hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko xaraphe bolla dumma dumma ciishata shiishshi wothin asati iza lanqen utti di dizayssa be ashe daysko

hayssan tani xeellizayssi aazee gizayssa gidikko daro macara attuma asatara hizgidi oge kumidi ha simmidi izeti yishe dizayssa be ashe days

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko issi macasiya komputereza giddon iza ooththashenne xam'ashe dizayssa hayssi misilezi keehidi taas qoncisees

Tani xeellashe dizay aazee giikko issi caala aayo daara be kushe bolla micadanne iza dizayssa ayssi misilezi bessees.

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi macasaya uttada micashe dishin issi adde naazi waraqata nababishi dees

hayssan aazi xeellada zina gizayssa gidikko ha yiite iwuqete woykko erateth poo7o hinte hayssafe ekkite gizayssi xaafettidi dizayssa be ashe dees

hayssan tani xeellizayssi hayssan daro asati issi kifile haakime keeththa masatizayssan gelidinne gobaynna'ishe woykko xeellishe izeti dizayssa bessees

Hayssan ay xeellazinaa gizayssa gidikko daro asati kayso gooddidi yizatho giidinne be kushe bolla qeeri guufe guufe oyqqidinne eqqidayssa xeellays.

hayssa tani xeellashe dizay katamakko katamazi keehippe booththa qurqurun keexettidinne keehippe tani xeelleshin lo7izayssa hayssa misilezi bessees

hayssan tani xeellizay aazey gizayssa gidikko gessetho keexettida keeththiyo be ashe dees ha keeththiyakka keehippe lo7izaarokko

hayssa misileza bolla aazebe azinaa gizayssa gidikko issi addey koronte shuboza giiginsanas bolla kezidi uttin harati mithazi kundonta mala pude dafishe deettes

Hayssan aazi xeellazi naagizayssa gidikko daro asati shiiqidinne issi daley bayzettiza keeththi gelidi izati eqqidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisees

hayssa tani be'ashe dizayssi issi keeththe garsan oyddu ad asati dizayssanne issi nozi izi aaza qommo maashine denthizayssakko

Hayssan tani aazi be azi naa gizayssa gidikko issi issi miishati koronte shubotho gizayti aadhdhidi aadhdhidi eqqidayssa bessishe deesko

hayssan tani be'ashe dizayssi asati yiidinne puute tokkishe dizayssanne puute za garsen biitta zaarishe dizayssa qoncisees

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko ogey ooththettishe dizayssakko ogezi ooththetishe dishin asati shuchchatanne ashawota izas giigissishe deettes

issi aaresa addedayssi laxoti ekkidayssi ba duunaso hayssa maykeza shiishshidinne haasayideze gin duuna doybenna hayzi eqqides

tani xeellashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza gibbe giddone daro oydera xaraphera histii giigissidi giigissidi asi uttana mala histi wothidayssa beyays

Hayssan tani xeellashshe dizay ogekko ha ogeza matara gedera haara daro miishshati hayssa miiththa gaareti hizgidi dizayssa hayssi taas qoncisees

Hayssanka tani be'iza issi ogey keehidinne kase oosetosappe boroboretidi iitida issa bessanas giidi izeti hon gidi denthida pooto.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa ne torkey izara aadhdhiza miishata oge bollara izati tokki tokki woththidayssa be ashe days.

hayssan aazi xeella zina gizayssa gidikko hashshu saron yideta giidinne federaale dhoqa pirde keeththa arbamince gizayssi xaafettidi dizayssa be-ase daysko

Hayssan tani xeellizayssi daynnata woykko higge keeththan tamarida nayti be anjettiza gallassan kushe denthidi hayssafe guye gubboza miidi qantheza gitatokku giidi caaqishe deettes.

Hayssan aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko daro asati issi biiro giddon gelidi uttidayssanne xaafishe izeti dizayssa be ashe dayssa.

hayssi taas aazey qoncettizay giikko issi kaame bolla hayssa tama danozappe attanas sigatey nuus gaaththan doonta mala gizayssi xaafettidi dizayssakko

hayssan daro asati shiiqidinne ogeza bollappe buurata pittidi denthishenne izati qase manthatara walaketidi dizayssa qoncisiza misilekko

oge bolla gita gita shuchchati dizayssa asati shiiqidinne shuchchaza denthishe izeti dizayssa hayssa misilesi taas keehidi goncisides

hayssa tani xeellizay aazay giikko daro asati issifetethan kezidi katamasa pitti geeshshishe izeti dizayssa qoncisiza misilekko

Hayssanka tani beyizayssi aaze giikko asati shiiqidinne ogeza bullafe daro buurata pittishe dizayssanne denthishe izeti dizayssa ayssi qoncisees

Hayssa tani xeellizayssi aaze egizayssa gidikko asati shiiqidi haaththati ekkida bessatafera iita buuratanne qoshashata benthishe dizayssakko.

tani beyizayssi aaze giikko asati mulera kezidi ubbaykka oge bolla diza buura pittishe dizayssa hayssi misilezi goncisees

Hayssanka tani xeellashe dizay aazeye gizayssa gidikko gita kaamey gede simmidi eqqin iza bolla asati be iqa caanishe dizayssa tani xeellashe daysko.

Hayssan tani xeelashe dizayssi asati shiiqidinne komppitreza giddon oos oothishe dizayssanne xam77ishe dizayssa hayssi misile qonnccisi

Hayssa misileza bolla tani xeellizayssi daro qommo asatakko asatappeka qasseka issi nozikka kare debeeththas payda wosti demmiti gizayssa bessee.

Hayssan tani xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi biiro giddon uttin ha biiro giddon dizayti komppitere be7ishe deettes.

hayssan tani xeellashe dizayssi nashonal aydi kardekko hayssa digital metawuqaza silke giddofe demmite gizayssi xaafettidi dizayssa be'ashe days

hayssan tani xeellizayssi silke giddon dizayssa mala izi aaza qommo gita telebishinen bessizathu histidi dizayssi xaraphe bolla uttidayssa beyays

hayssan tani xeellizayssi payda dijitale metawuqa gizayssi xaafetti didizayssakko hayssan zaari zaari yizay muleyssan paydakko paydazan asi mazagabettana mala zaari zaari ehees

Hayssan tani aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko issi biiro giddon mule asati shiiqidinne komputeren xaafishe dizayssa xeellashe days.

hayssa tani xeellizayssi aaze giikko payda giidi xaafettidi dizayssa kanchekko hara miish aykkoykka doontayssa hayssa misiliza bolla be7ashe days

aazi xeellash dazina gizayssa gidikko payda matawu qazi oonase woy oonas gidande gizayssi oona go7ande gizayssi xaafettidi dizayssa be ashe daysku

hayssan tani xeellashe dizayssi issi aawa dayssi heni baggara eqqidi din qas ha baggara gede simmi uttidayssazi komputere maramarishe dees

hayssa tani xeellizayssi aazey giikko fayda kesemoonu gizayssi xaafetidi uttin pude baggara nashonal aydi gizayssikka xaafetizi dees

hayssan tani xeellizayssi daro asay izi aaza gish izgidi shiiqidi dizayssanne ha asazappe aadhdhi aadhdhi gaammo dunguza mayda asi dizayssa beyays

hayssan tophiya bandira daanizayssi sekira toletidi uttin asati haara gede simmidi muleyti uttidayssa qoncisees

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko asati oge kumidi ha simmidi daroti yishe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisees ha asati awo bizaakkon erikke

Hayssan aazay taas beettizay gizayssa gidikko issi aaya modho daara musili metho gizaara be huphe bolla sharbe xaaxada eqqada dizayssa beyays

hayssan tani xeellashe dizayssi guyerakka sinsera giidi kaamey yishe dishin ha kaameza lanqera asati mithata tookkidi bishe dizayssakko

gadey ha baggara goyettidin gadeza giddon asati zerizatho woykko tokkizatho hizgidi hokkidi izeti dizayssa qoncisizayssakko

Hayssan tani beyashe dizayssi issi kare dereppe yida addey haasayishin harati eqqidinne iza ayfeso xeellishe dizayssa qoncisizayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko heedzdzu asati eqqidinne dizayssanne ha baggara diza booththa addeze izetas yootishe dizayssa qoncisees

Issi aawa dayssi ha simmidinne hu'esi izas mule bo'a shinne booththa may'o may'di izi eqqidi haasayishe dizayssa hayssi qoncisi dibese.

hayssa tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko issi mitha garsen daro asati shiiqidi eqqidayssanne hamithazappee guye baggara worattiza meeshi dees

Hayssan aazi xeella she dazina giikko issi aawa orde aawa dayssi ba duuna issiso shiishshidinne haasayishe dizayssa hayssitaas qoncisidi bessees.

Hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne dumma dumma misha issi bolla dooridi dooridi izeti wothidayssa qoncisees

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko asati oge bollara ha simmidi yishi dizayssanne pude baggara mastote wulay beettizayssakko

hayssan tani be7ishe dizay aazey gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan eqqidayssanne waraqata nababishe dizayssakko

Tani xeellizayssi aasey giikko pooliseti oge bolla izeti giigidi eqqidayssanne hayssa izeta eqozi lo7izayssa be'ashe days.

Hayssan tani xeelliza mala gidikko pooliseti issi medho may7o may7oyn issisora salpetoynne giigoyn izeti eqqidayssa bessishi dees

hayssanka aazi xeella zina gizayssa gidikko pooliseti issi hayssa gammo zooneza karen shiiqidi izati arba minchen eqqidayssa xeella shidays

Hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko aypesora keehippe geeyi ekkida issi poolise dayssi dizayssa hayssi taas qoncisides.

hayssan aaze taas beettizay gizayssa gidikko poliseti issifetethan shiiqidi duulata uttidayssanne ba poode maaga izatas aadhdhizayssa tamarishe dizayssa beyays.

hayssan tani xeellizayssi gaammon diza bayra bayra asati gaammo dunguzaza may7dinne hayssa bessazan yiidi uttidi izeti dizayssa qoncisida misileeko

Hayssan aaza gish gidinka eruwaas daro asati shiiqidinne issi bessan ichidi qanthen izati gupantidi ichidayssa xeella shiday gooss

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko daro asati mastawasha waraqata be kushe bolla oykkidinne hayssa dubbushason dizayssa beyays

Hayssan taas beettizayssi abi ayme deranne issi aayo daarira hizgidinne issi boottan eqqidi be kushe bolla denthidi dizayssa beyays

hayssan tani xeellizayssi aazey giikko beni maxaafenne tani tamarashe uddufuntho maxaafanne axetehu durossa gizayssa giidi taarike maxaafan tamarida addeza kodis

hayssan taas beettizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma asati shiiqidinne puute tokkishe dizayssa iza garsen haaththe qolizayssa beyays

Hayssan asati qodhdhetanne dumma dumma kaththa qommota kaththidi shiishshid ehidi woththin asati izappe yeechchera histidikka sayneza oyqqidi ekkishshe deettees

Tani xeellashe dizayssi issi aawaranne issi macasay adakko ha macasay qoodhdhen birata malay daro miishay aadhdhidi dizayssa hayssa misilezi qoncisees

Hayssa tani xeelizayssi ayzee gizayssa gidikko issi aawaranne issi aayera issi matan izati uttidi dizayssanne qas utethazikka izatas lo7izayssa beyays.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addeyi ba duunaso mayike shiishshi woththidinne haasayishe izzi dizayissa qoncisees.

Hayssan tani xeellizayssi daro asati shiiqidinne eqqi didin qas izata sinthen zaytetinne dumma dumma miisheti ashshagetidi dizayssa beettees.

hayssa tani xeellizayssi aymede abiranne issi aawa dayssara iz gidinne issi soofa lo7iza soofa bolla uttidi izeti dizayssa be7ashe dayise

hayssa tani xeellizayssi aaze giikko issi kifile giddon daro asati shiiqidinne ba sinthan waraqata wothi xaafishe izeti dizayssa xeellashe days

Hayssa daro asati be kushe idimmiday be kushe hu7e bolla wothiday hizgidi yeekkishe waassishe beerotishe izeti yizayssa bessees.

Hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi keeththa giddon daro asati shiiqi uttidayssa xeellashe days.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne kartoonera diza miisha izati bessishe dizayssa beyays

Hayssan tani xeelliza mala gidikko nam7u asati deettes iza tafekka issi nozi adde issi niya maca gididaari inti uttidi deettes

hayssan tani xeellizay aaze giikko daro asati keehippe lo7iza keeththe garsan shiiqidi issay issara haasayettishi dizayssa beyays

hayssanka tani beyizayssi aaze giikko yetiphiya postan gizayssi xaafetti didin issi kaameykka uttidayssa hayssan qoncisidi bessees

hayssa tani xeellizayssi aazeye gizayssa gidikko dam7u asati hayssa piisi gizayssaza ba kushin oyqqidi ha bessishe dizayssakko

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidi issi bessal izatie izi aaza qommo ooththishe dizayssi taas beettee

Hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi biiro giddon shiiqidinne maarara uttidayssa dugera pudera hizigi dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne issi bessan izi aaza qommo ooso ooththi izet dizayssa qoncisees

Tani be'izayssi aazey giikko pabilike serbise komishinne giidi keeththe giidi xaafettidi dizayssi dizayssa lanqen asati shiiqidi deettes.

hayssan tani xeellashe dizayssi hayssae betakirstaane woykko woosa keeththe biza ortodokse nayti be laxana may7dinne guulettidi uttidayssa bessee

hayssan taas xeelettizay woykko beettizay aaze giikko gasha nayti issi bessan shiiqidinne tamaro bolla kifilen dezayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncis dibes

Tani xeellishin nam'atikka saketidi ichide dishe qasseka be naa izati nam'atikka dhanthishe dizayssa hayssa misilezi qoncisees.

hayssa qas tani xeellizayssi maaddiyakko maaddiya geetettizayssazi aazee giikko kaametinne bazhazheti yiidinne iza giddofe nafqa ekkiza bessazakko

hayssan tani xeellashe dizayssi koronte giigissishe diza asatakko ha koronte giigissishe diza asata garsenka iza izetara maadeti ooththizayti deettes koqas

hayssan tani xeellizayssi kaameti nam7u baggazarakka shiiqidinne eqqin giddozara qas asati kaameza giddon gelanas giigettidi eqqidayssa be'ashe days

hayssan tani beyizayssi gede baggarakka ha baggara giidi daro asay shiiqidi shiiqidi uttidi izeti dizayssa hayssi taas keehidi qoncisees

issi naadaysi keehippe lo7iza nay zo7o naadayssi mithafe ooththettada miisha bolla ichidinne ha xeellishe dizayssa be ashe dayss

Hayssan tani xeellizayssi gadey qammishe dizayssanne mithati asati dumma dumma miishati beettishe dizayssa hayssan qoncisays

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko maatati eqidaa bessan issi dunkane malay oosettidi dizayssa be ashe daysko

Hayssan aazibe azina gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne guchcheza hu7e bolla essin hayssan shiiqiizeti dizayssa bessees

hayssan tani be ashe dizayssi kaamezi bes guyera diza goynaza bolla yeddidi dizayssanne hara kaameykka garsera izara eqqidayssa xeellashe daysko tani

hayssan qas isti macasiya daara shuchcha bolla kezada eqqin qas garsen piissa bollara haaththey possugidi qolettiza son naytikka biidi deettes

aazi be7ashe dazina giikko daro asati issi bessan maatatida bessan booththa mayo mayidi yiidi eqqidayssa xeellashe dayisko.

Tani xeellizayssi aazee giikko wora do7atakko wora do7atappe issino geetettidara daroti shiiqidinne maata giddon izeti dizayssa qoncisees.

hayssa tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko haaththay worata giddora keehippe lo7iza ogera goggidi duge posusgidi yishe dizayssa beyay

Hayssa tani xeellizayssi aaze giikko parketakko parketanne dumma dumma lo'iza worata hi lo'iza wora medoosata histidi izeti bessizayssa be ashe.

Hayssan issi attuma naadayssi haylandera haaththe oyqqidi duunaza doyon duge zarson izan qolo qoqolishe izi dizayssa hayssi misilezi bessi yestana.

Tani xeellashe dizay aazaye giikko issi mithay bolla awappe kuwa gididi ashshana mala izaaza qommu qachi dizeti woththidayssakko.

hayssa tani xeellizayssi asati oydetanne soo miishata dumma dumma eqqata ekkidi bishe wogan eqqidi dizayssa xeellashe days

tani aazi be'ashe dazina gizayssa gidikko mitha bolla asati asho caacishe woykko xabasishe dizayssa hayssi misilezi taas keehippe qoncisides

Hayssa tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi lee'e macasi hadaara bee aype bolla kamera woththada xeellashshe dizayssakko

Tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro gashe naytara ezggidi shiiqidinne issi bessan eqqidayssa tani xeelashe days.

hayssan nam'u macasati uttidi dizayssanne issineya duge baggara komputere xam'ashe iza dizayssa qoncisees

hayssan gashe nayta shiishshidinne paydas mazagabisanas izati shiishshi woththidayssa hessa misilizan tani xeelladis izetikka mitha garse deettes

hayssan tani xeella she dizay aaze giikko nam7u asati faydaza asaza mazagabesanas giidi diin mazagabettana asazi guyera salfetide eqqidees

hayssanka tani be'izayssi ha misilezanka yawu paydazas giidi asati mazagabettanas shiiqi didin issiniya maashineza be ayfe bolla woththidayssakko

hayssa tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko asati paydazas qas hayssa be asharaza immana giidi shiiqidi dizayssa keehippe qonciseeso

Hayssanka tani beyizayssi aazaye giikkoe issi bessane daro asati tamare nayti shiiqi dinne izeti dizayssanne qassekae komputerikka dizayssa beyay.

Hayssa tani xeellashe dizayssi asati ha'kka paydaza ehoyn ehoyn asaza masagabesishe dizayssati hayssa misileza bolla taas qoncidi beettees

Hayssan tani xeellizay aazaye giikko asati muleytikka salafettidi ha simmidi izati dizayssanne izata hu7e bollara halakko giza mithi dizayssa bessees.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macas daara paydazas be kushe asharaza lam7u biradheza wothada iza dizayssa hayssi qoncisees

Hayssanka tani xeellizayssi aazeye gizayssa gidikko asati shiiqidinne salfetidi salfetidi we hayssa digital aydeza dendanas yiishe dizayssa xeellay

Hayssan tani be ashe dizay aazee giikko paydas mazgabettanas issi macasaya yaada uttin addeti nam'ati dishe izi kusheza izeti ashara denthisizayssakko.

Hayssan tani aazi xeellazina gizayssa gidikko issi naazi paydas ba kushe ashara wothidinne izi ha xeellizayssakko.

Ha bessan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko nam7u macanayti dishin issiniya issiniyo paydas mazagabisanas giigissizi zizayssa beyays.

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne ba sunthu xaafisishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisees.

Paydazas mazagabettana giidi gasha nayti daroti shiiqidinne salpetidi izeti dizayssa hayssan taas qoncisidi bessees.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko wothanchati issife shiiqidinne issi meeda kumidi izeti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasanchati shiiqidinne madaliya be qoodhen aaththidi eqqida

hayssa tani xeellashe dizayssi wothanchaka woxashe be qoodhendiza ha bileza duunan baarada iza dizayssa qoncisees

Galal'o medho kumetha may7o may7da kuwaase kaasanchati shiiqidi issi bessan dishin issi nozi ha simmidi be kushe bessi sheeqides.

kuwaase kaasanchati kuwaase ka7ishe dizayssanne guyerakka arati izata guye woxxishe izeti dizayssa ayssi taas keehippe qoncisees

Ne kamashe daas hayssa tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwase kaasanchati kepiteyna lige giidi xaafetidi din iza sinthen eqqidayssa be ashe days

Hayssa tani xeellashe dizayssi issi addey xirphotidi buuchchara dizayssi ha lo7ethidi ase tishshis diidi xeellishe dizayssa hayssi taas qoncisees

hayssanka tani xeellizayssi aazee giikko waalu gizayssa shurabe maydinne biskilite bolla muleyti kezidi attuma nayti dizayssa be7ays.

hayssa tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikkoe kuwaase kaasanchati kuwaaseza kaa7ishe dizayssanne meedaza giddon woxishe dizayssa xeellashe daysko

hayssan kuwaase kaasanchati dizayssanne kuwaase kaasanchati issay issara marshetishe dizayssa qoncisizayssakko

hayssan tani xeellizayssi izata go7esko gammo asati shiiqidinne issi bessan shiiqidi daro meishe ooththishe dizayssa waassishe dizayssa ufayettizayssa beyays

hayssan aaze tani xeellashe dizay giikko kuwaase kaassanchatakko kuwaase kaasanchati kaa7ishenne gede ha kuwaaseza dhiqqishe dizayssa be7ashe daysko tani

Hayssa tani xeellizayssi giddora adussa adde giddon daynnazi eqqin lanqera kuwase kaasanchati iza xeellishe dizayssa tani beyashe days.

Hayssanka qasse tani beyizayssi kuwaase kaasanchati kuwaasaza ekkanas giidi iisso bollara guppishe izeti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessides.

hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchatikka ba kushe bolla yeddidi ha woxishe dizayssa be'ays

Hayssan tani xeellizayssi maqase masatizayssa pintha geetettizaarokko hanna nu qaalarakka pintha geetettawus hara sunthika izis bayndayssa tani erays.

hayssan tani xeellizayssi issi keeththey qollofettidi woykko gaanettidi uttidayssa ayssi misilezi taas keehippe zaaridi zaaridi bessishe dees

Hayssan tani xeellashe dizayssi daro miishekko izikka aazie giikko postereza izati maashine giddon gelthi wothin kessishe izi dizayssa qoncesidi bessees.

hayssan tani beyizay aaze giikko tammanne nam7u xeetanne nam7u tammanne ichachu cacha heedzdzu gizayssi pilipis gizay xaafettidi uttidayssa beyays

Hayssan tani xeellashe dizayssi gujota darsotanne qas denthota ii dumma dumma darsota i hessa mala bessiza milikitezakko

hayssan qasse tani xeellizayssi hayssa qalquletere geetettizaroko ha kalkuleterezi qas gujanas darsanassinne gishanas go7iza miisheko

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko izi aasa qommo taas sunthi eretonta maashini oosettidi dizayssa xeellashe days.

Hayssanka beettizayssi aazaye gizayssa gidikko katamara oosettidi giigida izi aaza maashiney nam7u wulay iza dizayssi dizayssa be ashe daysko.

hayssan aazi xeella she dazina gizayssa gidikko maqaseko ha maqaseyakka keehippe qanxanas keehippe izis gita wolqay dizayssa tani akeekada xeelladis

Hayssan aazi xeellazi naagizayssa gidikko dumma dumma miisheti beettosona hayssatas sunthi hayssako gaada yootanas tani danda'abeykke sunthaza eronta gishas

Hayssa tani beyiza wode dumma dumma meisheti deettes irsaaseti izi aaza qommo miishati maasamaariyati shiiqidi issi bolla dizayssa xeella shi days.

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi kaamey sinthera gitazi diin qas haratikka guyera yishe issisora dizayssa beyays

Hayssan tani xeellizay aazey giikko oge lanqen daro motoreti shiiqidi dizayssanne ha motoreta sinthen macata addetaysgi iqqidayssa

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko haaththetanne dumma dumma qokkiza woykko goggiza miishata caaniza kawameti issi sora yiidi eqqida.

Hayssankka tani xeellizayssi aaze giikko abba giddoni ee issi kaamey wodhidi qoshaashaza abbazappe gacci gacci izi kessizyssa qonccisizayssa.

hayssan tani xeellizay aaze giikko daro bazasetinne daro koronte shuboti aadhdhidi bizayssa be ashe days iza giddonka asati deettes

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati uttidi dishe issi macasiya yishin muleyti izis salanta immizayssa be'ays

Tani xeelliza mala gidikko issi kaameza bolla keehippe daro miisha asati bolla kessidi kessidi caanishe dizayssa hayssi misilezi qoncisi bessees.

hayssan tani xeelliza wode daro asati shiiqidinne biskilite bolla uttidayssa beyays ha asatappe aadhdhi aadhdhi dizayti caala manthida asata

hayssan aazi xeella zina gizayssa gidikko lambata naftatanne dumma dumma qolettiza meeshata caaniza kaamey pude simmidi eqqidayssa xeellays

hayssazanka tani xeellishin keehippe gita gidida keeththey dishin ha keeththazappe ha baggan qasse biittati ekkida gadey dizayssa woykko iza maatay bayndayssi dizayssa be'ashshe days

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko aaho denban dumma dumma ashawatinne hii qas kaamezi ashawazakka laalishe dizayssa taas qoncisidi bessishe dees.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kaame gooma goommazikka ha simmidi dizayssanne qalo7izayssa bessishe dees

hayssan aazi xeellashe dazi naagizayssa gidikko oge bolla duge baggara mithati dizayssanne ha mithatappe pude baggara qase dumma dumma asati dizayssa qoncisee

Hayssanka tani beyashe dizayssi gita keeththe lanqera asati shiiqidinne ha simmidi izeti yishe dizayssa tani xeellays.

hayssan taas beettizayssi gumuruq komishon gizayssi xaafettidi kastamis komishon gizayssi dizayssa tani xeella shidays izi aaze hayssi

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gita hinxa keetxeeko ha hinxa keeththeza karenka qas maatatinne ciishshati de7oosona

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza ha7i wodey oydetinne woykko soofata dumma dumma miishati lo7izayssati dizayssa beyays

Hayssa tani xeellashe dizayssi issi kifile giddon xaraphetho hizgida miishati dishin iza bolla dumma dumma hara miishati dizayssa beyashe days

Hayssa tani xeellizay aaze giikko keehippe lo7iza keeththeqo hayssa lo7i keehippe lo7iza keeththezikka karetha wulay iza dizayssa beyays

tani aazi be ashe dazina giikko keehippe gita gidida pooqey puderakka in duge baggara guuth izippe wodhdhidarakka diin dizayssa beyays

hayssa tani xeellashe dizay keehippe lo7iza pooqe keeththekko ha pooqe keeththezas wursetha bolla bolla maatay toketidi lo7ishe dizayssa beyayskko

hayssanka tani xeellashe dizay keexxettishe diza keeththikko ha keexxettishe diza keeththaza bolla asati ke idikka keexo bolla dizayssa beyashe daysiko

hayssan qasse tani be'ashe dizay hashshu dass gidesse besso inten ekkida dambaynnato gizayssi xaafettidi dizayssa tani be'ays

hayssan tani xeellizayssi keehippe lo7iza keexeti hani baggaranne heeni baggara dishin ha keetetheza giddoza baggara mithati maatati cililidi beettoos

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kipilekko ha kifileza giddon daro miishati beettosona guussakko izikka asa tookko.

Hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida pooqe keeththezakko. ha pooqe keeththezi keexxetishe dishin hani baggara deettes.

Hayssanka tani xeellizayssi aazee gizayssa gidikko katamatho keexettida keeththekko hanna wolayta nu gibbe nuni geliza yumberesti gibbekka dendizaee bereyo

hayssan tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko anjatetha gallasa may7o may7ida asati daro dii shiiqidinne tamare nayti anjetishe dizayssa beyays

hayssan tani be'ashe dizay aaze giikko tamare naytie issinis issinis uttidi xaafishenne tamarishe dizayssa be ashe dayss ha tamare naytikka keehippe goobatako

hayssan tani xeellashe dizayssi mithatanne keeththata asatikka shiiqidi dizayssa hayssa misilezan taas keehidi qoncisidi bessishe deesko

hayssan tani xeellizayssi aazay giikko asati shiiqidinne issi bessane pude girgida bolla diza meisha xeellishe dizayssa hayssi qoncisizayssa

Hayssan tani xeellizayssi aazeye giikko gasha nayti shiiqidi kaa7iza bessakko gasha nayti shiiqidi iza bollara kaa7iza miishati oosetti didizayssa qoncisees

Hayssi tani beyizayssazi issi kiheththe giddon gede kon'e ogera seki nam'u asati eqqi didizayssanne ha nam'u asatikka attuma bididayssa bessiees

hayssan tani xeellizayssi daro asati shiiqidinne hayssa anjatetha gallassa may7o may7di anjatishe dizayssanne issiniya xoonada wanca oyqqidayssa beyays

hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi addey poolisey be ayfe bolla manaxire wothidi oge bolla eqqidayssakko

hayssa tani xeellashe dizayssi kaameti duge simmidi yishe dizayssanne ogezi qasseka keehippe dalga gididayssa hayssi taas qoncisees

hayssan qasse tani xeellizayssi aaze giikko asati oge ooththishe dizayssa beyays ha ogeza bolla asati shuchchu woykko kobilestoone geelsishe dizayssa xeellasheda

hayssan tani xeellizayssi shuchchati ekkida bessan shuchchatti ekkidasora asazi ha simmidi yishe dizayssa qonciseesko

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oge bollara gede simmidi maashiney bishe dizayssa qoncisizayssako

hayssan tani xeellizayssi aazey giikko oge giigissiza maashinezakko ha oge dim7idi giigissiza maashinezikka gede simmidi bishe dizayssakko

Hayssan tani xeelliza mala gidikko kaamezi hayssi maashinezi oge medhishe wora giddora dizayssa tani hayssa misileze bolla xeellada

Asati sinthe diza oge gashin woykko guuxin hara oge dalgisana giidi ooththishe dizayssi hayssa misileza bolla qoncidi beettishe dizayssako.

Hayssanka aybe azina gizayssa gidikko oge bolla kaame yishin kaameza lanqera duge baggara asati eqqidi izeti dizayssa qoncisidi bessees.

Hayssan tani xeellizayssi nam7u oge dees ha nam7u ogezas duge baggara qas nam7u asata pude baggara gita kaamezi daadhdhidi bish dizaysssa beyays.

tani xeellashe dizay aazey giikko bomba gaanetakko ha gaanetikka heedzdzuson waaxetidi uttidayssa hayssi misilezi taas keehidi qoncishes

hayssanka tani beyize dizayssi aaze giikko hayssa ha7i wode ehiza distekko ha distezikka keehippe lo7izayssanne asati iza lanqe shiiqi eqqidayssa

Hayssan tani xeellashe dizay arba mince haatheko;hayssi arbamincce haathi geetettizayssazikka keehippe lo7izanne be7ishin kalsiza haathekko.

aazi be ashe dazina giikko bombas asati medhida gaanezakko ha gaaneza giddofe daro bessa bombazi yedettanas dandayizayssa qoncisees

Hayssan asati be kushe mecetishe dizayssanne qas bombazikka ooratha bomba gidide issa qoncisees hayssatappe issi neyakka macanakko.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gashe nayti shiiqidinne bomba giddon ufayetishe miicishe be kushe mecetetes

Issiyaddey bomba dayrife yiidinne be kushe meecetidi uyana gishe ha xeellishe dizayssa hayssi misilesi taas qoncisides.

hayssan aazi xeellashe dazi na gizayssa gidikko tophiyan waanna katamay beqaaleti geiddon beettiza qoshasha haaththey woykko iita haaththey xara7ettana mala gizayssa

hayssa tani xeellizayssi bootha miishen haaththanne aaze kumidi dizayssanne dumma dumma mithatikka dizayssa hayssa misilezi taas qoncisides

Tani xeellizayssi aaze giikko issi keeththey buro keexettanas jammaretishe woykko doomettishe dishin asati iza lanqen shiiqidi eqqidi dizayssa.

Hayssa tani xeellizayssi aaze giikko koronte woykko haaththa tubbozakko ta duunanka korontey woxxi gelees haaththa tubbozi aaze gizayssa gidikko mitha garsen shiiqidi dees.